Zvitenda zvezvikukukuta nezvisasa zvinobude kuvana vadodori zvino vavhiringa yamho ngekuti vana vadodori vano zondoramba veikwena vechiwawiwa vasisina kugare panwe pacho mitombo inenge ichizvipedza inenge ichioneka asi yaoneka inokonazve kusazvipedza muzvibhedhleya vanokona vanotokwanisa kuti zvakayi mitombo yechibhoyi

Vana vadodori vanoramba vakadzivirirwa zvitenda zvakasiyana siyana .Zvinosanganisira chegwirigwiti ,chemheta makumbo ,kuitira kuti zvisavabata vakure vainewo hutano kwaho. Tinofanirwa kuenda nevana vedu veindoongororwa kuzvipatara ngekuti ndiko kunendaramo yevana .Kunyanya vachitori vadodori ,vanoda kupota veiningirwa zvakanyanya.

Ukadaidzirwa mudhibano vekuti vana ngavauye kuzvibhedhleya vane zvavanode kupuva ngatisa korera ndapota. Ngekuti vanenge vachipuva zvinovadzivirira muzvirwere zvakasiyana-siyana, angava majekiseni nguwa imweni mitombo yacho inenge yauya. Asi inenge ichifanirwa kuti yoshandiswa yoshande kuvana vakawanda ngenguwa imwe, Haifanirwi kuvhurwa yozosiva yakadaro.

Vasharuka vazhinji vaakutya kubaiwa majikiseni ngekuti vanenge votofunga kuti upenyu hwavo hwatoguma avachina zano avachazvizwisisi kuti vachada kupona kuende kuri. Vanenge voototi patakapona pakakwana. Asi ngekuti veutano vanenge vechizwisisa kuti tikavarapa takadai vanopona vanoramba vechindobaira ngemishonga kwayo.

Uri mubereki wemwana ukaende kuzvibhedhlera nemwana asingazwi zvakanaka kana kuti unenge waenda naye ku majekiseni ake akanyorerwa pakadhi wosvikirana nawo nemutombo unodakara yambo kuti haa ndahambira chiripo mwana wangu aropona unenge usisina matyira tyira kuti mwana wangu handizo mutami here unonga watogutsikana kuti zvato ndihambira zvandaida.

Mwana akatorwara ari kuchikora zviyani, munokwanisa kuenda naye kuchibhedhleya kana pari padhuze kuti akasire kubetsereka, ngekuti zvimweni zvitenda zvinenge zveide kukasirirwa kuoneka nekurapwa ngenguwa kuitira kuti ndaramo yemwana irambe iripo. Akanonokerwa pamwe pacho tinozomutama

Mamweni matenda anoda chirwirange, kudetserana, nekuonesana kuti chiinyi chiri kuhlupa uye kuti tobetsera sei mutenda. Zvakaosha yamho kuti weinge asangana nenjodzi kanadambudziko kana chitenda chiri hacho woende kuchibhedhleya unoonekwa ngekukasira wodetserwa ngevantu zvakasiyana siyana vane ruzivo rwakasiyana siyana .Ngatihambire ndaa dzakhona.

Kubairwa jekiseni kunorwadza asi kazhinji kana uchinge wabairwa unoona kuti pari nepari panenge pachirwadza panooneka pachipora, newe wacho nyama yako ino takazeka kudemba temba kunoita kushoma hauzooneki zcve wechiti apa pangu apa pangu zvitooneka zvichienda mberi ngekuti unenge wabairwa nevantu vanoziya zvaka......

Ukaona watambudzika ngezvitenda zvakasiyana siyana mumwiri, ukaenda kuzvibhedhleya hautomborambi mutombo uriniwo waunonga wapiwa unenge weide ndaramo yako kuti imbochovheka. Izvi zvakakosha yaamho kuti tikazwe padziye mwiri tisagare pamuzi, ngatirumbe kuzvibhedhleya nekuti kune vakatozvifundira kuti munhu ukauya eyiti une chitenda chakadai unopona ngenjira iri.

Zvibhorani zvimweni zvaakugadzirwa mazuwa ano hwakaite huro hudodori husikazwisisiki asi mvura yahunotobudisa imvura yakawanda yekuti unokasa kutoishandisa wechizadza zvidziyo zvako ichisara irimwo isingaperi uyezve yakatsiwa ikadzikiswa zvakanaka.

Vana vamweni vanodakarira mvura zvakanyanya asi pamwe pacho kudakarira kwavanoiita vanenge vechiitambisa zvisiri pamurawo, zvisina kurongeka vasikazii kuti mvura inode kuchengetedza. Pamwe pacho inenge ichizorema kuibhadhara kana mwedzi wapera. Saka tikaone vana vanotambise mvura tinofanira kuvadzora kuti vasiyane nekutambise.... .

Kune mamwe mabazi enyika dzekunze anobatsira yaamho kuyaruka kwevana vanenge vakaita senherera kana kuti shirikadzi zvemene dzinokone kubetserwa ngebazi rakaita seamwe ekubanze kwenyika uyezve vamwe vana vanobhadharirwa mari dzezvikora ngemabazi akasiya_siyana.

Tichichera mvura dzedu kumatsime kwetinochera, ngatikoshese kuzodzivhara kuitira kuti utachiwana husatapukiremwo uyezve vana vasazorwara ngemanyoka zvinokonzerwa ngekuti vanenge vamwe mvura inenge isina kuchena. Izvi tinofanirwa kutozvikoshesa maningi ngekuti pane utano ndipo pane upenyu.

Kucherwa kwemvura kune dzimweni ndau kuchiri nekakuhlupeka ngekuti ukaone vantu vari pamuraini veiemera kuti dzoro ravo rigume unotoone kuti zvichinedambudziko kuvantu vazhinji. Saka Dai zvakaita nyore kuti ndau ngendau dzinoone pedzinochere mvura yevanogutsikana nayo izvi zvaizopinda kudetsera maningi.

Madota anoshandiswa zvakare kuchenesa nyara dzedu, patinoda kugeza maoko paya tisinawo sipho, tinokwanisa kumashandisa, kunozwi anouraya zvinenge zviri mumwiri mwemaoko, zvakaita seutachiwana hwakango daro-daro, uyezve tinofanira kukurudzirana.

Ungange uchinyaarwara murwarirei ukaoneka uchirapwa ngemuntu unenge eikushekerera maningi unobve watozwe kuti ah ndatopora panapa, handichina chichandirwadza. Kana ari mwana unenge waakutotarisira kuti mwana watopona ngekuti kadakarirwe kaunenga uchiita zvinoita kuti iwewe udakarire kurapwa kuri kuitika.

Vantu tinofanirwa kupota tichiendawo kofunde zvakasiyanasiyana kuvakuru vezveutano ngekuti kuve muntu mukuru azvibhuyi kuti wakuziye zveshezveshe zvimwezvacho unenge usingazivi asi zvinenge zvichida kuti ungotsvakawo vane ruzivo zvakadai ngezvimwe zvirwere zvepabonde zvatinosangana nazvo tinenge tisingazi asi tikaenda kobvunza nekuzwisisa zvinotibatsira.

Mvura yemupombi inokurudzirwa pautano hwedu nekuti inenge yakotoongororwa uyezve yakachena kuneseka kwemvura kwaakushomani munharaunda mwedu ngekuti mapombi acho akatowanda apa vantu avazi kuwanda pakucherwa kwemvura nekuti munhu wega wega wazadza midziyo yake waakutopawo amweni vapedze mvura, zvinodadisa izvi.

Mvura yakachena inondodakadzawo kuimwa ngekuti unenge weiziye kuti hapana chitenda chinokubata chakadai ngenyoka ekuti hai unenge wamwe mvura yakasvipa, ngatikurudzire vana vedu kudakarire kumwe mvura yakachena nekutomwe mvura kwacho zvinoite kuti tinge tine utano hwakanaka. Tisandomwe mvura yemumakandwa ndiyo yakashata pautano hwedu.

Tinokurudzirwa yaampho kushambe maoko edu mushure mekunge tabva kuzvimbuzi. Ngekuti ndimo munobve utachiwana hwakasiyana siyana muchimbuzi zvakare tichinge tapinda mumarufu tichibatane nyara nehama neshamwari kunyange kumachechi teichitekesana tichibatane nyara tinotorerane zvakasiyana siyana zvinenge zviri mumanyara evantu vamweni. Tinofanirwa kudzikoshesa utano.

Kungewo urimuntu akandofunda nguva zhinji kwakandonaka huye kwakandokosha. Wechitungamira vangava vasharuka kweuri, unenge uinechiremerera chemene. Izvi zvinoyemurika yaamho. Tinotokurudzirwawo kuti tiendese vana kuzvikora, tichivakombidza, tichivaonesa kukosha kwazvo vana vedu kuti vange veiziyawo zvakanaka nezvazvaka....

Chinhu chinondzi utano chakangokosha nguva ngenguva, ngekuti nguva zhinji tinowona vanhu vechisanganiswa vechikurudzirwa maringe nehutano hwavo nekuti vanogukoshesa sei nekusimudzirwa kugadzirisa hutano hwavo. Vanouya vakasiyana siyana vamwe vanobve kundawo dzakataramuka vachiuya kuzobatsira kuti vantu vorarama sei maringe nohutano.

Tikaona tatame mvura mundaramo yedu hapana kwatinoenda hapana chinonakazve. Nekuti zveshe zvetiri inyaya yemvura yekumwa yemene inoita kuti ganda redu rikombeke rinasirike. Ikatambika tinokombeka sevantu vakura maningi tinyari vana vadodori. Saka tinokurudzirwa kumwe mvura kugeza angave maoko emene ndomo mune utachivana hwakasirana.

Kufundisa muntu wechishandisa mipikicha kuti nyore yaambo ngekuti kunemuntu une pfungwa dzinoshanda uye dzinorumba unokasire kutoona kuti mupikicha uyu unondikombei uye unobhuyeyi uyezve unokone kutotsanangura nemo nemo echiwona zviripo pamupikicha maringe nemufundisirwo yaanoitwa.

Kune ndau dzichiri kuneseka nge mvura yekumwa yemene tisingato bhuyi ngeye kubika, zvekuti inotoendesa nehwana hudodori nehuzvigubhu kuti vakwanise kuwedzera uwandu hwemvura dzavo dzavawanoshandisa pamuzi yekuti vakwanise kana kugeza kwemene kuti miri yavo inge yakashambidzika

Nherera ,shirikadzi, chembere dzakamborarama ndaramo yainge nani yaamho kubudikidza ngekupuwa chikafu chekupfeka nezvakasiyana siyana. ngevantu vaiuya vari vamiririri vevantu vakadaro.

Munharaunda dzakasiyanasiyana murikude kuhambiswe shoko rekuuya kwevanhu vakasiyanasiyana munyika saka shoko iri kuti rihambe ngemazvo vanhu achange achipuwa mapepa akasiyanasiyana anerunyoro rwakasiyanasiyana kuti vazokwanise kuerenga vachibhuyirawo vamweni vavo ngevaenzi vanode kupinde munharaunda.

Vana vadoodori vanodakara yambo kana chikora chikange chode kuvharwa kana zvichinge zvavharwa, vanenge vachidakarira kuti vombonyatsogara pambatso pavo nevabereki vavo vachirha zvapavanenge vafungira zvisina mutemo wekuzvikora wekuti zvinenguva yekunzi zvinoizvi chimbogarai mumborha ngenguva yavo yekuzvikora izvi vanozvidakarira ngekuti vanonyatse kupombonoka.

Muntu ega-ega une ndxondo dzake dzanoshandisa kufunga ndidzo uyezve une pfungwa shanu dzinomubetsera pakuite zvakasiyana -siyana. Imweni inoshande kufunga, imweni ngeyekunuhwidza munuhwi wezviro, imweni ngeyekuteerera imwenizve ngeyekure.

Kuvhiringika kwepfungwa muanhu kunonyanye kukonzerwa pamwe nemagariro avanenge vechiita nemangwarirwo evanenge vechiita uyezve kubatwa kwemitoririro yechimwiwa zvinodhaka zvikaite musanganiswa zvinokonzerazve kuti pfungwa dzivhiringike saka kazhinji kacho tinokurudzirwe kuti tikaone vana vanoita zvinodhaka tivadzorewo.

Kuzviringika kwendxondo muvana vadodori kunorwadza yaambho ngekuti pamweni pacho uneenge asina chaanoziya chinokonzeresa kuvhiringwa kwepfungwa asi pamwe unenge akatovhiringwawo ngevakashata vanenge vechingoti apeno kushata kwazvo unotoonawo vamweni vanotoita mare ngevana vadodori ngekuvavhiringe pfungwa dzavo zvinorwadza yaambho.

Kuvhiringika kwepfungwa kunokonzeresa kuti muntu aoneke semuntu wemahala usina chiremerera. Pamwe pacho unenge alangovhiringikawo asingadi asi kunewo vantu vanokone kushaisha ndaramo yemuntu vechimushaishe pfungwa dzake zvakare kuvana vadodori tinoona iri mitoriro inovashaisha.

Dzimweni dzenguwa tinorashikirwa ngehama neshamwari dzepamwoyo tisingatarisiri, tisingafungiri kuti ndozvazvingaita. Pamwe pacho zvinokonzerwa ngematsaona emumugwagwa. Kuti unozwa hama neshamwari dzahambe rwendo rwakadai wozozwa mushure mwenguwa kuti paitika tsaona. Mwari tinokumbira atibetsere tikone kuitika.

Kubudikidza ngekutsvake vantu vanokone kureketa nentaraunda pamusana pekudzivirira njodzi dzekuzviuraya. Kungaa kumwe mitombo yakasiyana-siyana kana kudzisungirira. Ntaraunda yakaoneka vantu vaya vaimboita pfungwa iyi vadzikira yaamho. Tinode kubonga marure vakatungamirira kuti vakone kuzwa nekuita padzidziso.

Tinokumbira yaamho kuti tikwanise kubetsera vana vedu ngekuti mazuwa ano vakuwanza zvinodhaka. Mitoriro ndidzo dzaashamwari dzavo. Izvo zvinozokonzeresa kuti vantu vovaona vaone sevantu vakarashika njere. Kubeni inyaya yezvavanoshandisa mundaramo dzavo. Ngatikurudzire vana vedu vasabata zvinodhaka ngekuti zvinoshaisha remangwani ravo.

Kuzvidakarira panyama yako zvakakosha yaamho pahutano, ngekuti pfungwa hadzizonyanyi dzakakarakadza zvakasiyana-siyana, zvingadai zveitambudza, kana zveidakadza asi iwewe pachako hutano hwako hunoramba hwakahlamburika nekuti unenge weiramba weindozvidakarira.

Kuti munthu uzi uri munthu kunge wechishandisa ndxondo dzako zvakafanira uchishandisa zvakare ndxondo dzako mukufunga nekupa miono yakasiyana siyana painenge ichidiwa.

Zvimweni zvibhedhleya zvine dambudziko rekuwandirwa ngevarwere vanouya orapwe uko ngekuti zvinenge zvava zvekuti vanenge varapwa havazorambi vepetuke kuti vanenge vatora ngechikora uyezve zvinenge zvichikombe futi vanoshandapo panenge pachishanda vantu vakawanda vanokwanisa kupedzeyo varwere vanenge vauya veshe

Kune zvibhedhleya zvikuru kuru muntaraunda yetinogara zvinoite mabasa akasiyana-siyana ezvino batikire nazvo ekuti zvinenge zvine michini yakawanda inoongorora ndhengo dzemwiri dzeshe uyezve vanouya koobara vaya vanobara apapo veiningirwa vechibatikirwa zvakanaka, vanode kubviswa mazino vanobviswazve zvechihamba ngemwazvo

Ukaona waite pamuviri wapedza obare mwana wako ngenzira kwayo ngezvakanaka unoonekwa urimunhu ane mufaro wakanyanya ngekuti vamweni vanoenda kuzvibhedhlera kunogarira vopedze nguva yakareba variyo apedza onzwa kuti achekwa asi mwana wake azofire mundani aaa zvinorwadza yambo asi tinobonga marure vanoyamura pakubereka mune zvakanaka.

Kune ndau dzakarongeka dzekuti movha yeinyahamba inohambe zvakanaka kuenda kwainoenda ngenguva nenyaya yekuti meinohambira munenge makagadzirwa ngemwazvo uyezve kuti inyari nemurwere inosvika kwaanoendeswa ngenguva uyezve unorapwa ngenguva.

Kubudikidza ngekukwira kwekaita mafuta ekuhambisa emichovha, movha adzichakwanisi kunge dziri mumugwagwa, zvatiomera zvakanyanya, zvikuru sei dzeemuzvibhahlera dzinotware varwere vakasiyanasiyana dzakutambudzika kuti dzohamba sei zvinozo konzerese mandufu akasiyanasiyana kuvatenda

Kukosi yezveutano hainyanyi kuite nyore kuifundira ngekuti inode vantu vashomane veinodzidzisa panguva yainenge yakatara. Haindotori vantu veshe-veshe. Mungange mwakapasa mwakawanda, asi ivo votore vantu vavo, vane vantu vavo vashomanene vavanoda, kubeni munyika mune vantu vakawanda vanode kurapiwa.

Kurarama tiri zvatiri kudai tisina urema zvinodadisa uye zvinoda kukudza Marure yaamho. Ngekuti vamweni vedu vari kupona ndaramo inorwadza yaamho. Kuona kwemene asingakoni, kuzwa kwemene vasingazwi. Vanondotendawo Mwari ngeupenyu hwavanondopuwa hwo. Zviro zvakakosha kuti titende Marure ngepadoko paanondotiraramisa po

Kune vandombi nemajaha vakura tinofanirwa kusangana tichishandisa nzira dzekudzivirira utachiwana hwepabonde hwakasiyana-siyana. Tichiputira nhengo dzedu mukuita basa repabonde nekuti tikasadaro ndipo paya petinotapukirana zvirwere, tozoende kuzvipatara zvinenge zvatoshata hapachina ndaa.

Vantu vakuru vezveutano vechide kuziye matambudziko anosanganiwa nawo muntaraunda yavo, vanounganidze vantu vakasiyana-siyana vanopota vechirapwa kuti vachivabvunze mibvunzo yakasiyana-siyana kuti vaziye zvinode kugadziriswa nezvinode kuwedzeredzwa, nazvakashoreka.

Chibhedhlela ichi chakarongeka. Chitori nemadhokodheya akamirire kubetsere vanouya vanorwara, uye zve pekuvata kwakarongeka zvokuti munhu akauya yenyazvi yomushana unosununguka akawutambanudza arimo muchibhedhleya nemambure arimo zve.

Zvibhedhlera zvikuru zvinoita zvakanaka yaamho kuti vanogara vaisa pekugara kuti vantu vakanyasvika basa risati ratangwa vantu vanoone pekutangira, uye vanoone uye vanosvika veiona pekugara veiemere kuzobatsirika uyezve vanengewo vakwanisa kuvapanga panga vanopota vechivabhuyire zvekuita.

Kune dzimweni midhuri dzakaakwa zvakanaka yaambhoo. zvekuti unotoona kuti kune vanhu vanenjere mukuita mabasa akanaka kudaro . Ekubudise mudhuri yakanaka uyezve kukomberedzwa kwacho kunenge kwakaitwa ngemhando yepadera-dera yemene zvekuti newewo wakanyaemapo unonase kuona kuti aa panapa pakashandwa mushando mukurutu unodadisa.

Vana vazhinji vanodakarira maningi kuita basa rekuzodzime mwoto kana vazokura zviya. Pamwe pacho unobvunze mwana wechiti wakura unode kuzoitei, unotozwa echiti inini ndinode kuzoite basa rekuti kana kuine kwabake mwoto ndorumbeyo koudzima. Basa iri vanorida zvakanyanya. Handiziyi hangu kuti vanenge vakanyanye kuonei periri kana kuti vakaonei pakukosha kwaro.

Kukomberedze musha kana chikoro kana chibhehleya kwakandonaka yambo ngekuti dzingava movha dzeidarika adzina njodzi yadzinosanganadzo nayo ngekuti vana vechikora vanenge vakavharirwa mukati izvi zvinoite kuti tichengetedzewo vana vedu uyezve ndaa adzizorambi dzakaterera muzvikora nemumapato.

Utsanana hwakando kosha kumuntu weshe kupota weitorawo zvimachira zvakachena nesipo wechipukutapukuta zvinoite kuti ndau yakagadzirwa ngezviro zvichena inoramba yeindooneka yakandochena ngatikoshese utano hwedu nekuti patiri pave nehutsanana uyezve zvinodetsera mundaramo yedu.

Tinokurudzirwa yaampho kuenda nevana vedu kuzvibhedhleya kovakeresa uyezve pamajekiseni awo aya akanyorwa pa makhadhi anode kuteedzera kuti mwana asazosangana nezvitenda zvakasiyanasiyana zvinozondonyuka. Izvi zvinobatsira kuti ungave njere kuchikora yemwana azvinyanyi kukarudza ngekuti unonga akateedzera ngemwazvo.

Dzimweni ngenguwa tingakirerewo kugadzire zvakanaka asi zvaitwawo ngevamweni tinoona kuti aa apo paitwe zvakanaka paiswe simba nemuono wakanaka wekuti unobve kuri nekuri unouya eibvunza kuti zvakaitwa ndiani izvi dangani vanokone kukolera vangakoperawo ozviitawo kundau dzimweni kuramba vechinasirise mundau dzakasiyana siyana.

Musangano mukuru wekupa chembere chikafu wakaita munguwa yekukukura. Vabereki vakaungana nezvitupa zvavo kuti vandonyoresa kuti mazita awo anokonawo kubuda panodaidzirwa mazita kuti vazokwanise kupuwe chikafu chinobve kubanze mwenyika.

Mazuwano utano hwevantu vazhinji hwakahlamburuka ngokuti vazhinji avasi kuoneka veipinda muzvibhedhleya umwo mwaidai mwakadzara ngevantu mumibhedha yemuzvipatara asi tinoona kuti vantu vari kurarama zvinenge zviri nani nokuti...

Vantu vanoziya ngezveutano avamboposhi basa ravo havarishaishi vanoriita nemazvo, ukaona vachiita basa ravo moyo wavo unenge wakatoperera pakuite mushando wavo ungave kupe mutombo yemene kuvarwere kana kuvana vadodori vanopa vakatoperera kuti vanoda kuti ndaramo yemwana uyu iyende mberi haiwa kuti iperere apapo.

Micheno yemazuwano yaakudarikidza mwero, unoona wandu wechi wedzeredze tsiyo dzawo weitadzoziwa kuti zvinoronzei asi ngekuona kwangu mitombo inoshandiswa pakuwedzeredze tsiyo ndinoityira yeyamho kuti aizokonzeretsi zvitenda zvema dziso ere zvekuti wamweni wandu wanozopedzeredzwa wakunzi wawe kuzvibhedhleya zvikuru zvema ziso.

Kutambwa kwebhora remumawairesi kunokonzeresa kuti muntu mukuru azongovoneka eibatwa ngehope nguva dzemasikati ngekuti unenge otore nguva yake yekuata usiku eione bhora iro rinodai kudakadza nekuaraidza pfungwa. Saka tikaona hama dzedu dzakazorora dzakazviwatira ngatisadzi zungunusapo ngatimbodzisiya dzizorore.

Vasharukwa vazhinji mazuwa ano vakukoshesa utano hwavo. Avachandogari kundogare kuti pavachazozwa kuti apa pangu panorwadza. Vanotorumba rumba kuenda kuzvibhendleya kooringirwa kuti mwiri dzavo dzakaema dzakadini. Ringave ropa kuti rinohamba zvakanaka ere mumwiri mwavo. Angave ana shuga kuchekwa kuti yakamira akadini kuitira kuti vasazoamba kuzwi vadonha.

Kuongororwa kwengazi yevasharuka kunofanire kuramba kwakaitwa nguwa ngenguwa kuitire kuti zvisaende ngepamweni .Ngekuti, zvikanonokerwa, ndipo paya petinozozwa kuti munhu waoma asi akazvidzivirira ngekupuwe mitombo inoenderana nezera rengazi yake ,mumuiri mwake zvinonaka.

Mundaramo mune nguva yekuti unosvike pakupererwa ngemaponere eunoita ekuti unosvike pakutame zano kuti ndochidii. Asi ukaona wapererwa nezano woshaiwe nezano zvekuti unobate pari nepari, wozviite wokudini. Ngatisanyanye kufunga zvekutodaro ngekuti zvinotishaishire utano hwedu.

Unofanirwa kuvanenguva yaunombozorora uchifunga ngeumwe mufungo izvi zvine munakire wazvo pautano hwako ngekuti utano kuti hunge hwakati njoso tinofanirwa kuve nenguva yekumbozorora tichifunga zvinoenderana nenguvayo kwete kufungisisa ngekuti patinozofungisisa tinenge takuzviuraya.

Dzimweni dzenguwa tiochizoona nyama yedu ichinyanya kubudisa mabhonzo mumwiri kutamika kwemvura. Tinokurudzirwa yaamho kuti tipote teimwa mvura yakawanda nguwa zhinji. Tisamboizeza nyangwe kweitonhora kudini. Mvura yakakosha inogadzirE ganda redu. Angave mamuchero akasiyana siyana emushango neemumamhatso ngatidyre.

Kana mwiri ichirwadza zviyani ukaenda kuchibhehleya avaambi ngekukurapa vasina kuti chekuti mwiri wako wakaema wakadini vanenge veide kuningire kuti unopishisisa ere, uri pakati nepakati ere unotonhora ere. Izvi ndizvo zvinovabetsera kuti vaone kuti vokubetsera sei uyezve kuti vokupe mishonga yakadini tinokurudzirwa kuti tazwe ukosha torumba.

Kushandiswa kwezvivhara muromo kwakatibatsira pautano hwedu , kuti tione kurwisana nehosha yebesha mupengo. Asi vamweni havo vaitambudzika ngekuzvisungira vakasangana nedambudziko rekutotisiya panyika panapa, ngekuti vakaita hasha kuti zvinotivhirigidza mafemere edu

Vantu vayani vane zvirwere zvekufemere padera vanokurudzirwa yaamho kuti vasapute forya vapfeke zvinodziya vasapindwa ngechando chakanyanya mumwiri dzawo nekuti zvinozosimudza zvakaata uyezve aufanirwi kushandisa mafuta anonhuhwira zvakadarikidza dzingaa sipo dzekugeza ndidzo.

Vantu vaya vaya vakajaira ndaramo yeunani maningi vanogare kundau dzakaite dzekumathaundi vakauye mukanyi mwedu umwo vakahamba ngetsoka vanotambudzika yaamho zvikurusei paganda rawo unoona reizi razosvuuka, razoite madukuswa kubeni isusu vakatojaire ntaraunda nendaramo yemukanyi atina dambudziko ratinoona.

Ungangodai weikona kuerenga hako pakanyorwa asi usingazi kufundire zviro zvakona apana rizivo rwaunenge uinarwo kune vantu vakatofundire zvavakafundira zvinoita kuti vaziye kuti muntu anyasvika ane dambudziko rakadai unodetserwka ngenjira iri ska ngatisa yeyise mituro yevntu techindoti avava mwati vanoziyeyi vanenge vakatozvifundira zviromwo mumasoro avo.

Tinokurudzirwa yaambo kutanga taerenga zvakanyorwa pamitombo yetinoshandisa kuti tizive mashandisiro kana kundoona vakuru vezveutano vanotibetsera kuti apa panodayi pozodai tisaamba ngokuite zvomusoro wedu ngokuti pamweni tinozozvikuwadza uye zvee tinozotozvipe zvitenda zvatanga tisina ngokushandise zviro zvatisina ruzivo rwakakwana.

Tinokurudzirwa yaambo kuti tiende nevana vedu kuzvibhedhleya. Tichitedzerera majekiseni avakapuva pakadhi vachibairwa pakafanira kuti vabairwe, uyezve utano hwavo hunoneka huchiremeredzeka. Ngekuti tinenge tichivabairisa ngenguva yakafanira, uyezve havazooneki vechitambudzika ngezvitenda zviri ngezviri.

Kufunda akuoeri kuti tiziye nhoroondo dzedu maemero adzakaita tinenge tadzidziswa kuti mukati mwadzo mwakaema mwakadai mwakadai kuti tinge zvetiri hunge zvakadai zvakadai asi isingazi kufundiswa ngezvazvo aungazvizii zvakakosha kuti tirambe yeifundiswa uye teivhinzawo vamweni ngezvazvo.

Zvakakosha yaamho kuti pandau ipi neipi yaunenge waguma ukone kuerenga zvakanyorwepo izvi zvinokudetsera kuti uziye pekunanga ,uziye chekubata, uziye kukone kubetsereka ngekuti zvimweni ukakone kunge uzingaziyi kuerenga unorashikirwa ngendaramo kana kurashikirwa ngezvakawanda ngekuti unonga usikakoni kuerenga asi kana uchinge uchikone kuerenga auneseki.

Kuvhiringika kwendxondo kunovhiringa zvakawanda mundaramo yevasharukwa vedu ngekuti vanenge vasingachaziyi kuti chakanaka ngechiri chakashata ngechiri. Vanenge vondoita cheshe cheshe vasina unovapinga, vasina muono wakanaka newakashata. Zvinenge zvandivhiringika zveshe.

Mazuwa ano vantukadzi vakuziya kukosha kwekuongororwa gomarara rezvibereko, vakutozviendera vega vasina kusundwa kuchibhedhleya kuti vambondoiswa, pamuchini veiongororwa kuti zvakanaka ere zvibereko zvavo zvisati zvabatwa ngegomarara zvooneka zveidzivirirwa kuti vararame ndaramo inenge irinane vasati vabatwa ndiro gomarara.

Chiro chinozi chibhedhleya zvacho chagara achitodakadzi kuti unge urimwo ngekuti chinosunda kuti uendeswe kuchibhedhleya idambudziko iro rinode kudetserwa ngevaziyi vezveutano ,hino waamwo maonere angu ndiwo anototambudza, ukaona wechizoiteekubatirwana kubhuye kuti zvakaoma.

Zvivhara muromo zvakakosha yaamho kuramba techitozvishandisa. Ngekuti nguva yotopinda yechando iyi ndopanonyanye kusimuka zvitenda zvakona. Kunyanya kuvana vezvikora vanenge veigarirana padhuze nepadhuze vanotapudzirana. Saka dai varo takone kuti vana vadodori vazvigadzirirwe vaite vachizouya nazvo kuzvikora kuti tirarame ngemazvo.

Pamweni ukaenda kuchibhedhleya mwiri ichirwadza, unogumawo kwakadzara, wotogarire dzoro, izvi zvinorwadza yaampho kunyanya mwiri yacho yeipandisisa , weiona vari mberi kwako vasikakuzwiri tsitsi kuti ingopindawo hako urapwe, zvakangooma kuenda kuchipatara nyama dzoorwadza.

Kubaiwa kwe jekiseni kumwana mudoodori kwaka ndooma zvakwo indori nyaya yekuti unenge uchindo shingirira ndaramo kumwana wako asi semubereki uchiona zvichiitwa unenge uchitoti mwana wangu hino unopona ere nekuti amweni majekiseni anozopedzisira ooite madukuswa asikazo zwisisiki pamwe pacho raazichi ronda saka eyii zvaka ndooma hazvo.

Tinoda kubonga vakuru veutano vanopa dzidziso yakakwana kunanamai vemazuwa ano kuti vakone kungwarire vana vavari kubve, vachabve kubarwa. Zvinoite kuti vakure veyiiziya kuti maijekiseni anofanirwa kubairwe vana, ateedzerwe ngenguva yawo yakafanira kuitira kuti vana vasazobatwa ngezvitenda zvakasiyana-siyana.

Vantu vazhinji vetinoona vane mwiri dzawo dzinekurema kwakanyanya kwakadarikidza vane kwevanoenda vechindosimudze zviro zvinorema izvi vanozviita nguva zhinji pazuwa rega rega vane maawa avanozvipa avanofane kugume kundaudzo vechisimudze zvinorema vechiite zvakasiyanasiyana zvinenge zvechikurudzirwapo.

Kurarama neurema hazvirevi kuti upenyu hwako hwatoperera ipapo, vazhinji vedu tinokurirwe kufunga kana kushandise njere dzedu kuti torarame sei, vamweni tinoona vachibudirira yambo vachirarama neurema hwavo ihoho vachitoenda kunorumba kunyika dzakasiyana-siyana vachikwanisa kutoriritira hama neshamwari mushure mekunge vatopinda muzvirongwa zvakadai ngezvekurumba izvi.

Kune vanhu vakawanda vanorarama nehurema hwakasiyanasiyana hungadaro huri hwekukorere kugara zvakanaka hugadaro huri hwekukorere kuhamba zvakanaka asi ngenyaya yekutame muhlare vantu avavo vanooneka vasina mahambire avanokone kuita asi dai waro vaya vanokwanisawo vaikwanisawo kuvabetsera ngezviro zvakadai ngezvekuti vakwanise kuhamba ndizvo.

Tichifundise vana vadoodori tinofanirwe kutsvake zviro zvakasiyana siyana zvekuvafundisa ndizvo kuti vakone kurangarira nekucherechedza mushure mekunge vechishandisa zvombo zvakasiyana siyana izvi zvinobatsirazve kuwedzeredza njere dzawo nendangariro kuti dziite mune zvakanaka.

Vantu vazhinji vakarwara zviyani vanokoshese kuti ndikabaiwa ndinenge ndatopora vamweni avatogutsikani vakapuwe maphirizi kuti anoporesa vanotode kuti dai ndambobaiwa hangu dai zvitenda zviri munyama dzangu zvingapera. Ininiwo hangu ndinotodarowo ngekuti chiro chandisingajairi chinondoitwa ngenguwa iri kuretu.

Mumbatso musinyarina chiro asi mukarongedzawo zvakanaka zvinondoonekwa kuti pane zvaitwa uyezve zvinondotaurika zvichitodsidzawo vandani vanenge vauyako vachitotarisawo kuti munombozviitawo zvekudini Saka haisi nyaya yekuwana kana yekushaya zvinenge zviri mumuntu unoda zvakanaka ngekuziya zvakanaka ukange wakadaro Unokona kuita chiro chinankarika cheizotarisika zve.

Kune vamweni vana vanoti vakachinja ndau yekugara makanda avo anokwanisa kutochinja pamwe pacho kutomerera mazibundu asingazwisisiki, ngekuti zvinenge zvichikombe kuti azviwirirani nekwavakugara vamweni vanokwanise kuzvimba madziso kwemene ngekuchinje ndau, asi kana zvadaro ngatirumbe titsvake mutombo tinoonekwa kuzvibhehlera.

Mafuta ekuzora amweni anode kubvunza kune vakuru veutono anoziya ngezvemakanda. Kuti ganda iri rinowirirana nemafuta akangenyi ngekuti kune vamweni vanojuwika kunyangwe kweitonhora maningi owona anenge ati nyakata! Saka zvinenge zveide kuti ubvunzewo vanoziya ngezvemakanda kuti ganda iri ringawirirana nemafuta emuhloboyi.

Kudadzirwa kwemaphirizi munyika mwedu kuri kuenderera yaamho. Nekuti vantu vanoramba veirwara uyezve imweni mihlobo inenge ichiitira kuchinja. Kuitira kuti vantu vaone kuti ingange yaye pamusoro zvakadini, pane yavaisimbopuva saka zvinoraramisa vantu zvativandei.

Tinokurudzirwa yamho kuti tikange tapuwa mapirizi edu muzvibhedhleya tima timashandise ngekubhuiwa kwaanenge aitwa ngekuti tikangokorere kumashandisa ngenjira kwayo tinooneka tisingazokoni kupedza zvitenda zvinenge zveititambudza .Ngatinyore pashi kuti kana tisina kuzwisisa va vanenge vabhuya kuti chii vanachiremba vedu.

Muzvibhedhlera kwakuoneke mitombo inopiwe vantu vane ngazi dzinenge dzakakwira kana kudzakira zvisiri pamutemo ukange waenda kuchibhedhlera vanozviongorora kuti ngazi yako iripakadini voone kukupe mutombo unoenderana newe batikire kuretu tiende kuzvibhedhlera, tikaenda kuchibhedhlera tinopona maningi zvaka.

Kune vamweni vantu vanoti hai chibato chenhanga chinorapa maPiles, ukachipisha wotore dota rakona wodzodzera. Asi andisaiziye kuti kune zvechiyungu zvinoshande zve kurape izvozvo, asi kana tazviziya tatodetsereka.

Kuzvibhedhleya kwane mitombo yakasiyana-siyana inosanganisira maphirizi anorapa zvitenda chingaa chiri nechiri saka ngatikurudzirane kune vaya vanokutya vanokuzeza kuti rumbaiwo kuzvibhedhleya munondopona mwagumeyo. Amweni anenge ari majikiseni ekuita okumwa Saka anorerusira vanotye kubaiwa vaya.

Mitombo yati pwepwepwe munyika mwedu. Kundofa inenge yanguva yamarure inenge yandokwana. Asi ukarumba-rumba aa unondoponavo ngekuti mitombo inorape zvitenda zvakasiyana-siyana yati chakata. Chakakosha kuziye kwekunanga uchinge vatambudzika ngemwiri dzako.

Mitombo yemukuhlani yechiyungu haimboperi. Chinongopera ndiwe ngekuti unenge usingazvibatikiri. Chakakosha kubvunza bvunzawo vandhani kuti inooneke kuri nekutotsvake mare yokuti ukwanise kooitenga. Ukange waitenga unondoona kuti kukosora kwakona kunoite nani uchiitawo uchishandisa nezvinovhaidzwa kuti zvireruke.

Mitombo inopuwa vana vadoko avangoouwi usina kuubhuirwa ngemadhokodheya kuti ipai vana mitombo yakadaro, unofanirwa kunge weiziya zera remwana unopuwa mutombo uyezve kuti chipimo chaanopuwa zvinoenderana nemarwarire aanenge echiita kwete kungopa ngekuti unawo mutombo wacho.

Mapilizi angomwiwi chero pawangofungira kana pawadira anofanirwe kumwiwa ngekuti unenge wabhuyirwa kuzi chitenda chaunacho chinode kuti umwe mapilizi muhlobonyi uyezve manganai pazuwa kana kuti paawa uyezve unenge waryeyi kuti uzokwanise kumwe mapilizi awawo ngatikoshese mitemo yeutano.

Nyambaa hadzo kune mushonga yatinoshandisa yekukwatise mashizha emagwavha nekukwatise malemoni tichinge tabatwa ngechikosoro asi tinokurudzirwawo kuti tiende kuzvibhedhleya iyo kwatinondoonawo mushonga yechiyungu inorerusire utano hwedu teioneka takutopone ngenguwa dodori.

Utsanana hwakandonaka nguva zhinji, kunyangwe petinogara, tinokurudzirwa kupota teyitengawo mishonga imweni inotidzivirira muzvitenda zvakavanzika, tinofanirwa kupota tichibvunza vakuru vezveutano kuti topona sei ngekuti zvimweni zvitenda tinozviona kubudikidza ngezvembuto zvinongotenderera-tenderera mundau dzatinogara.

Tisandoti taona mishonga tondomwa risina ruzivo rwakakwana tisina kubvunza vana mazvikokota vezveutano pamwe pacho tinozviuraya tega ngekuti tinenge taende kobata zviro zvisiri zvedu tisina ruzivo rwakakwana tinokurudzirwa yaamho kuva neruzivo rwakakwana rwakakoshera yaamho.

Kubudikidza ngekukone kuerenga mitombo yatinopuwa kuchibhedhleya zvinoyamura yaamho pakupona ngekuti unenge wooziya mashandisirwo emene-mene ekuti upore.

Kubudikidza ngekuwanda kwe besha mpengo muvantu vakuru nemuvana vadoko, mishonga irikugadzirwa yakasiyana siyana inobetsera kuti chitenda ichi chione kureruka. Mishonga iyi inoshanda zvakasiyana siyana kuti pahuro kuti pahuro paone kureruka muku reketa kwatinenge tichiita mukukosora kwe...

Bhora revanturume rinodakadza yaamho zvikuru sei uchiriona richitambwa wakariningira uchinyase kuona makabirwe aro perinobva neperinoenda, uye tinozvidakarira maningi vantukadzi kupota teimbovaraidza maziso edu tichiona kwezvinobva nekwezvinoenda tichidakara yaambo.

Midhibano mukuru wekuno wakakorokodza vantu ventaraunda dzakasiyana-siyana, uchivatsanangurira machengetedzerwo eutano hwawo mukugara. Vanofanirwo kuramba veishambe nyara. Vanofanirwe kugara vhudzi ravo rakageriwa. Vanofanirwazve kuziya kuti chese chavacharya vanenga vageza maoko. Izvi zvinokurudzirwa ngevakuru-vakuru veutsanana.

Kumwe mitoriro mundaramo yako muntu kunokupetudze sure ngekuti unenge usina chauchaita chinodadisa chinoyemurika pfungwa dzemene dzinovhiringika iwewe wakhona ndaramo yako unenge watoigurisura panjira. Tinokurudzirwa kusabata zvinodhaka ngatidzidzise vana vedu njira yakanaka yekurarama ndiyo.

Zvibhehleya zvikuru zvine ndau yadzo iyo inenge yechirapirwe vana vadodori uyezve vanenge vechizoone ngezvevana vadodori vacho vanenge vakatofundire izvozvo, vechiningira ningira mumwiri mwemwana weshe unenge auya kuti dambudziko rake riri payini, veikone kuzorigadzirisa kuti ari mwana akure mune zvakanaka .

Kune zvimweni zviitiko zvinoitika munyika mwedu zvinenge zvichida kuti pange pane vanovaraidza vanouya nevanonge vagara varipo. Zviitiko zvakadai ngekuridzwa kwemarimba. Zvakakosha yaampho muzvikora kuti tinge techiita mapokamapoka ehwana hunonga hwechifundira hwechidzidziswa hunenge hwatozvikona hunenge hwechizoende mberi nazvo.

Ukaenda muchibhehleya nemwana wako echitambudzika ngenhengo dzemwiri newewacho unenge watovhiringikawo ngekuti pfungwa dzako dzinonga dzeivhiringika kuti hino ndinopetuka naye kanyi akagwinya ere apona ere asi Mwari echida hake kuite kuda kwake vanorapawo vanorapa ngemitombo kwayo inoenderana nenyama yako asi iwewe wega unotovhiringika.

Vantu vazhinji kunyanya vanoshanda muhurumende, vakambobairwa majekiseni ebeshamupengo, vachipuwa makhadhi avaizi ndoavanozobudisa seumboowo, kana vachinge voozozviongorora kuti mwakapinda ndimwo ere, kana kuti mwakabuda ndimwo ere ,vachida kuona avo vaizviti avafanirwi kubaiwa.

Vana vadodori vane zviro zvavo zvavanoshandisirwa zvakadai ngemafuta avanozora. Zvigero zvavanogereswa ndizvo. Sipo dzavanogeza ndidzo. Madhishi emene ekugezera vanozvishandisira avo vega. Uyezve zvikafu zvavanodyra, avadyriri mundiro dzevasharuka. Ngatizvikoshese izvozvo.

Mwana unotodakara unotomuona wega kuti mwana adakare kunge akaguta ngatikoshese kutsvakire vana vedu chikafu chavanodakarira uye chikafu chinovake muviri kuitire kuti chinenge chichizonasire makanda avo achishaishi makanda chinoite kuti veinyaoneka vaoneke vari vana vanokombe kuti vabve kumhatso.

Vantukadzi tinokurudzira kupota tichienda kuzvibhehlera izvo zvakasarudzwa kuti zvinge zvichiongorora gomarara rechibereko kuitira kuti utano hwedu hurambe hwakanaka ngekuti ukaonekwa zvichiri nane vanozvidzivirira ukaonekwawo zvatoshata unege watoshaishira ndaramo yako

Kana tichinge tarwara tikaenda kuchibhehleya tikange tapiwa mutombo wekudzivirira zvirwere zvatinenge tabatwa tinofanira kushandisa chipimo chinenge chabhuiwa pakumwa mutombo kuitira kuti zvisakuvadza zvimweni uye ngekuti ukadatikidza kumwa zvinoshaisha zvakawanda Saka ngatiteedzerere zvatinenge tabhuirwa ngemazvokokota.

Zvivharamuromo zvinotibatsira yambo pautano hwedu, kuti tisawanikwa tichifema bukuta rinobve mundau dzakasiyana-siyana, uyezve azvitirambidzi kufunga, tinotoshandisa pfungwa dzedu mashandiro adzo emene-mene ,tichiyita zviro zvinotobuda ,tichitozobvunzwa kuti zviro mazvifunga sei uyezve tinokwanisazve kutoreketa teyizwanana.

Mwana akange echipisha mwiri zviyani , unovhiringika mai nyakubereka ngekuti hai unenge asingareketi kuti apa pangu panorwadza, ichi changu chinodai, iwewe Mai unoita ekufungidzira kuti dangani musoro wake unorwadza ,dangani mundani asi tinokurudzirwa kutsvaka ruzivo kune veutano vakazvifundira.

Kuti mhuri idakare kunge yeirya yeiguta. Tinokurudzirwa yaambo kuti tikwanise kuti vana vetinenge takabereka tizadzikisewo zvishuwo nezvido zvavo. Pavanenge veiti vanodawo chekurya chakadai tokwanise kuvaitira. Izvi zvinobatsira yaambo kuti utano hwavo hunge huri utano hwakamiririka.

Mazuwa ano Avabviri kucherechedza maningi mazuwa avane nge vakabarwa izvo zvinooneka pavanenge musi wacho wezuwa ravakabarwa vanogadzirirwa zvibharuma veipemberera zuwa rawo nemakeke anobhikwa pechimwiwa nekudakara kukombe kuti izuwa guru rakaku.

Kupfekwa kwehembe dzakafanana muzvikora kunoita kuti tioneke ingatei ndaramo dzatinorarama teshe dzakafanana nyangwe hadzo dzakasiyana, asi hauzooneki kuti ndaramo yake yakaposheka pakadai ngekuti muchioneka mweiningirwa munenge mwechioneka seantu akaita chiro chimwe

Tinofanirwa kudzidzisa vana vedu kuti vakure veiziya mishando yakasiyana-siyana, ngekuti havazii ramangwana ravo richavangwarira, uye kuti vachazongwarirwa ndiani. Kunyanya kucherwa kwemvura, kuti kwetinochera, vamwe vanochera kuretu kwekuti mvura yachona inorwadza kuguma nayo peinode kushanda. Saka zvakakosha kubetsere vana vedu nekukura tichivafundisa zvakadai ngeizvi.

Mubhedha yemuzvibhedhlera inoramba yakashongedzwa zvakanaka uyezve machira anowaridzwa pamubhedha anoramba akacheneswa echisukwa nevashandi kuitira kuti varapwa vanenge vachiuya koningirwa vauye makachena musina zvozovhiringidza vatenda.

Vantu vanenge vechizi ndivo vakuru vakuru pamushando vanenge vechiremeredzwa yaambo vasingatarisirwe pashi pane peshe chinenge cheitika vanonga vachitanga vatobhuyirwa nekukumbirwa kuti chiitike uyewo veipawo muono wavo kuti zvinoita ere kana kuti zviti nekuti ndovanenge vechitarisirwa kuti ndovakuru pandau yakona

Kurarama neurema azvirwvi kuti upenyu waguma, vantu vamweni vanorarama neurema asi vanofunge kuoinde vaya vasingararami ngeurema kuti topona sei toraramisa sei mburi kana kuti iye pachake kuti orarama sei vamweni ndovanopona ngekuruke mitsvairo, vamweni vanopone ngekuruke mabhasikiti vechitotengesa zvechitobuda kunze kwenyika zveitohamba.

Tinokurudzirwa yaamho kunasirire mizi yedu ngekutema mashango ,nekuvhara makandwa kuitire kuti nhunga dzisaone pekuisire ,pekubarire, nekungwarire mazanda adzo izvo zvinoite kuti nhunga dzacho dzizowande dziyiruma vanhu zvinokonzera kuwanda kwechirwere cheMarariya ayo anozohlupeka pakuzoone mutombo.

Tinokurudzirwa kuti tirambe takaenda kuzvibhedheya tichindoningirwa utano hwedu, zvikurusei kuti ngazi dzedu dzine uwandu hwakanaka ere munyama. Uyezve chirwere cheshukera chiya chinoda kuongororwa kuti tiziye zvipimo zvekuisa apo patinenge tomwa svutugadzike. Uyezve tinofanirwa kuziya chikafu chekurya icho chinoenderana nemwiiri dzedu.

Kuzvibhehleya kwakangooma mundaramo yedu nekuti unenge usingachazii kuti unopona here kana kuti kwangu kwaakupera kwendaramo yako. Nyange hazvo kune nyanzvi dzinokona kudetsera muzvibhehleya zvakasiyana-siyana. Asi iwewe pachako unenge watovhiringika, kuti ndicharama here.

Mudhibano uri apo wakakombe kuti wakasangane vanhu vakasiyana-siyana vanobve mativi mana enyika dzakasiyana-siyana. Panokombidza kuti panopiwe zvekurya nezvekumwa kuti mudhibano wavo uenderere mberi. Kuteerera kwakanyanya kuripo kude kuzwa zviri kufundiswa.

Kudhaya kwedu taiziya kuti zvitoro zvinovhurwa zveitengeswe chikhafu chekubika zvakaita sechukera, mafuta ekubikisa muriwo, furawa yekubikisa chingwa asi mazuwa ano zvitoro zvakuvhurwa tichitengesa mapirizi. Zviro izvi zvinobatsira ra yaamho kuti atichanyanyi kuneseka tiine mare.

Munyika munofanirwe kunge mwakawande zvibhedhleya uye chero utano hwevantu. Ngekuti vantu vakawanda vanohamba veiuya vechibve kwakasiyana siyana veitsvake utano kwaho. Uyezve zvikora zvinofanirwa kunge zvakawanda. Kuitira vana vanobarwara nevakabarwa kudhaya vaone pekufundira vechive neruzivo rwakavakoshera.

Mundau munotengeswa mitombo yechiyungu munooneka zvakasiyana-siyana zvinosanganisira mikaka yekumwise vana vaya vanenge vachishoterwa ngemukak wepazamo raana mai uyezve mafuta ekuzora anogadzire makanda anooneka mundau dzakadai ngeidzi ukatobvunzisa vanotoshandemwo vanokubhuira kuti unoita madzorerei inonasira sei ganda.

Kune zvibhedhleya zvatove nemukurumbira wekuti ukasvikepo kunyangwe une chitenda chakadini unopona. Zvibhedhleya izvi zvinobatsira yaambho, pakuponesa vantu vanenge vahahairwa, vasisina netariro yekuti aaa ndichaona remangwana. Ngati rumbe -rumbe nevantu kana zvichinge zvaita ngepamweni. Vanopona.

Wechipinde muchitoro haufani kupinda nebhasikoro. Unofanirwa kurisiyawo pabanze kuremeredzawo varidzi vechitoro, asi uchinge warisiya haufani kuzogarisika kuti rakatongwaririka, ngekuti kune vamweniwo vanofuma ngezvekuba, ngekuti unozotoona munhu otorichovha oenda naro. Iwewe unenge weiti warisiya pakachengetedzeka, saka chemudzimu ngechekutongwarira.

Kusima maruwa kwakakosha yaamho kunongoitawo kuti mundau dzinogarwa munge muchiningirika zvakanaka uyezve kunevaya vanenge veide kutorwe mipikicha vanotooneke vechitorumba kuuye pakadaropo kuti aah vazobvunzwa kuzi mwainge murikuri anhu woye kwakanaka kudaro saka tinokurudzirwa kupota techinasiridza mizi dzedu.

Zvitoro zvizhinji zvakutengese zviro zvakasiyana siyana. Zvakweuri iwewe kuri mukwama wako wakaremerere zvakadini asi kana unemare yako awuchatami cheunotama ngekuti zviro zvizhinji zvati chakata munyika mwedu. Ngatishande ngesimba tisaba towoneke kuti chatafunga tozvitengera ngesimba redu ngeziya redu.

Zvitenda zvakasiyana siyana zvinganodai zveihambire vanthu vakasiyana siyana zvakakone kurwiswa ngekuti mitombo yakasiyana siyana Inondooneka yekuti tibatsirike, kune veshe vano tambudzika ngezvitenda zvakasiyana siyana ngavarumbe kuzvibhehlera vanondo betsereka ngekuti mitombo yakati chakata

Vakuru veutano varikutenderera mundau dzakasiyana siyana vechifundise vantu maringe nezveutano hunokurudzirwa kuti tinge tichirarama ndaramo yakareba , hutano uhu hunosanganisira kushambiwa kwemaoko tichinge tabata zvatisingazwisisi uyehe kugerwa kwemavhudzi asati nyangarara nekugurwa kwenzara.

Kune vanhu vanokona kudakara vachizvikombidza pachena kuti vanemudakaro wakakurisa izvi zvinokonzerwa ngekuti pamwe pacho vanenge vapuwawo zvavasingafungidziri kuti vangaashidzwa vasvike panzvimbo yavanenge vasvika vooneka veicherechedzwa kuendeswe mberi kwevandani vechiitirwe zvakanaka zviro zvakadai ngeizvozvo zvinotodakadza.

Mazuva anawa vasharukwa vazhinji avacharwi zviro zvine munyu wakawanda maningi ngenyaya yekuti kukwira kwengazi dzawo mumwiri akuchatenderi izvozvo ingava chukera mutii vakuisa inonzwika kure kuretu chikafu Chavo chavakurya chachikafu chakat sanangurwa nemadhokodheya kuti avafanirwi kurya zvakati.

Utungu hwakaitwa maererano nezveutano wakabatsira yaampho, kuvasharuka vedu, ngekuti inga vakatorashikirwa, vasikatozii kuti, chinozwi utsanana chemene-mene, chinobata nekuzvigeza iwewe mwiri wako. Vazhinji vaindofunga kuti utsanana ngehwe kugeza maoko vasati varya chikhafu.

Uchinge waenda mumakwikwi akasiyana siyana ukaoneka wabudirira mumakwikwi zvinondodakadzawo kupuwe mubairo nevanenge vechikusimudzira vanotodakara kuti uri kuite zviro kwazvo. Patinenge tichikurudzirwa paya ngatizvikoshese ngatitokurudzirika ngekuti mubairo wazoita zvinodadisa yaampho.

Ngati ve ana edu kuzvikora zvinoite kuti vange vari kone kufunda zvinenge zvakanyorwa mumadziro pangave paini zvakakosha yaamho mwana aazotambudziki anyaaende kwaasingazii unoerengawo zvinenge zvakanamirwa kuti aziye kuti ndau yaari indau inozi chiinyi kuti anyambobvunza asi aine ruzivorwokukone kuerenga zvinomubatsira.

Tinofanirwa kugara techiongororwa uremu hwemuwiri wedu kuti tikwanise kuziya kuti kana zvazodai chii chinenge chaitika uyezve totora danho ripi kuti zviende pandau, uye chinyari chikafu chekurya tinenge takuziya kuti chikafu chakaita seichi ndicho chatinofanirwa kupota techirya kuitira kuti tiwedze.

Vantu vazhinji vanosiza kubata chiro chekureketa ndicho vakaende pagungano ngekuti vanoti kudai chinovhundutsa, chinokarudza, hameno mafungiro avanoita, kubeni chinoita kuti vantu vanenge vari pakatarauka vazwe zvinenge zveibhuyiwa vakasirewo kuenda kune amweni nokuti kunenge kune zvinodetsera yambo.

Zvivhara muromo zvakatibatsira yaamho kuti tikone kungwaririka pautano hwedu munguwa yebesha mupengo iya ngekuti dai takaite hasha kuti inini andipfeki chivhara muromo pamweni pakhona tingadai tisisiri panopi asi ngekugonda kuti zviro zvinezvi zvinoda kuteedzera takaoneka tichiyambuka pachitenda chebesha mupengo.

Utsanana hunokurudzirwa munharaunda medu amweni tinozongoona vantu vohamba vechifundisa vantu zvirwere zviriyo muzuva rakadai ngeranyamashi vechinongera marara vechiisa marara mumakomba ngati kuridziranei kugara nharaunda dzedu dzakashambidzika zvinodzivirira zvirwere zvakasiyana-siyana

Kushamba kwemaoko kwakatokosha pautano hwedu. Nekuti tapedza kudyra toshamba maoko, tabva kuchiravha toshamba maoko. Tisati tadyra toshamba maoko. Utano hwedu huri mukati nekuchengetedza nekuramba takabata mvura. Zvikuru sei inenge ichitoerera yeieredza ichienda. Ngatikurudzirane utsanana.

Zvanyanyooma zvanyarwadza ngatisadzamise pfungwa mukugara kwedu, hungava huzukuru hungava hwana hwemene mene hunovhiringa vasharukwa, ngatizame kuzvidzivirira ngekuti utano hwedu hunoenda nepasipo nenyaya yekudzamisa kwakanyanya chingave chikafu achizochachi zvakanyanya nekuti tinenge tatovhiringika nekufunga uku.

Kuti uru muntu unoda kufunda mundaramo yako, vazhinji vanofundisa vanotoda vantu vanoyaiya. Saka zviri kwauri kuti iwewe unoda kufunda ere kana kuti unoda kuramba wakadaro usina ruzivo. Ukaona panounganawo vantu chero usina kudaidzwa unokurudzirwa kuenda kooyaiya uzwe zvinofundiswa po zvakakosha izvozvo.

Pamweni kukura andikwopi kuziya, ngekuti unokwanisa kuva uri muntu mukuru asi usina ruzivo rwakakwana maererani nemwiri wako neutano hwako. Dzimweni dzenguwa unotohamba weiende kwaunoenda kana unoita dambudziko renhengo dzako dzekusikarudzi, asi usikazii kuti wodini asi ukaenda kune vakuru vezveutano vanokone kukudetsera.

Mazuwa anaya vantu vochena amunaa kungave kuenda muromo kwaane zvakasiyana siyana tuvarsa rwekipenda ndirwona muromo uyezve mumadziso umu mwowedzeredxwa tsiyo nyange mudera metsiyo munodhiroiwa dhiroiwa inga vanhu vari kudhiroiwa mudhori aa zvemazuwa ano zvinode kuzvionera.

Kubare mwana kwega handikopi kumungwarira. Tinofanirwazve kuziye kuti tamubara tinomungwarira ngenyi ngekuti chikafu ndochimweni chakakosha. Haiwa kuzondoti tondope chikafu chacho bota riri bota rega-rega, tinofanirwa kupota tichizomutsvakirawo zvakaite michero imweni inenge yakaita semabhanana tomapwanya pwanya tope vana.

Muntu wakazvitwara anokurudzirwa yambo kurye chikafu chinoaka mwiri wake pamwe nekuaka muntu waanenge akatwara zvinosanganisira michero, zvinosanganisira michero, miriwo yatinoryise sadza pamwe nekunge uri muntu wakashambidzika pautano hwako .

Ndau yega yega kana nyika yega yega ine mitemo yayo yeinotarisira kuti inge ichiitwa iyowo inge ichiita saka ukange waenda munzvimbo isiri Yako unotoona kuti zviro zvinezvi zvatosiyana nemunyika mwangu atifanirwi kuoneka techizvikopera zvekuti hai zvinenge zvisiri zvedu.

Micheno imweni yakadayi ngekuise zvigola golana munzee tinotarisire kuiona kuvantukadzi kunyange kupende muromo kwemene tinotarisire kuti zvinoitwa ngevantukadzi. Tikaona zvooitwa ngevarume ndipo paya patinoti asi ingochani kani. Zviro zvakadayi ngeizvozvo mukurarama kwedu aaah atizi kuzvikurira, atizvikuriri atizviashiri.

Uchinge waita chakanaka unenge waita chakanakira muntu weshe ngekuti apana muntu usingadi chakanaka ndipo paya panozobve mhemberero dzakasiyana dzinosanganisira kuemberwa kwemaoko, dzinosanganisira kukumbatirwa izvi zvinodadisa yaamho ngekuti unonga waite zviro zvinenge zviine pundutso mukati mwendaramo.

Kupota wechimbozvitwasanura twasanura mwiri dzako nhengo dzemwiri dziri ngedziri zvakakosha yaemho ngekuti zvinokugwinyisa kuti unge uri munhu wakandogwinya. Pangaye pakuhamba dangani wanzwe nzendo yakareba sei unenge uri munhu usikatambudziki ngekuti mitezo yako inenge yakandozvigwinyira kudhaya.

Mutambo wenhabvu wakakosha yaamho kana tichiutamba asi kana uchinge wazokuara uri mukati mwekutamba chaunozobatana nacho iii chakandooma, ngekuti mirenje inenge yode kutwasurwa twasurwa izvi zvinenge zvechitorwadza paunenge uchitwasurwa saka tinenge tichitamba hedu bhora tichiziye kuti tikandokuwara chete tichapinde pakaoma.

Tsaona nemudhudhudhu yavhiringe zvakawanda yaampho zvikurusei kumusoro ino ino ndaone pfungwa zvakanyanya izvo zvaita kuti hama neshamwari dzibatire pamwe padambudziko iri dzichinyasoongorora kuti umweni wavo aazi kuvhiringika ere zvakanyanya kuti vaone kuti voyora danho riri rekumubetsera, ngatikoshesane.

Ngatikurudzire vana vedu kuti veinyatamba, vatambe zvakanaka nevamweni vavo kuitira kuti vakazonge vakuwara kuzoende kuzvibhedhleya kunodhura, uye nevanozodetsera vacho uchinge wasangana nedambudziko avazoningiri kuti panopanda ngepari vanenge vooita mushando wavo sekudzidziswa kwevakaita.

Kuti utano hwedu hunge huri hutano hwaka rongeka tino kurudzirwa yaamho kuramba teimwa mvura inovake mwiiri yedu. Ine zveinorwisa mukati mwenhengo dzedu dzemwiiri zvakanyanya. Kunyangwe kweipisha kunyangwe kweitonhora chero usina kurye zvinemunyu zvakanyanya zvinondo kurudzirwa kumwe mvura.

Kuonawo nguva yekushande uchitambanudza nyama yako zvine utano hwakakosha uyezve zvinodzivirira zvirwere zvakasiyana siyana ngekuti ngazi yako inenge yeihamba hamba yeipinde muntaraunda dzakasiyana siyana dzenyama yemwiiri.

Kuva neruzivo nezviro zvakawanda zvakasiyana-siyana kwakangonaka uye kunobetsera yaamho kuti kwaunenge uri unengewo weitozvitutumadza kuti ichi ndochiziya izvi ndinokone kubetserawo vamweni kuvafundiisa. Saka ngativewo tiri vantu vanokonawo zvavanokona zvinodetsera mukurarama kwevamweni. Zvekuti vantu vanozongotiwo pavanohamba vanoti muntu uya munoziya ere kuti unokone izvi.

Mitombo yechivantu inotoshanda zvine mukurumbira , muziwano ukatenge wazwe waunenge wazwa kuti uyu mutombo uyu unoraoe mundani kutogwinyisira kuushandisa ngekuti ndizvo zvinotede kuti mundani mwacho mureruke kazhinji kacho unenge wechide kukwatisa wochitiwo mvura yakona yapora wotanga kutodita paya zvinondoita kuti marwadzo areruke.

Mitombo yechibhoyi mazuwano yakunyanya kukurudzirwa yaamho kuti inorape zvitenda zvakasiyana siyana. Unozwa vamweni vechiti ukatore mabvee womatswanya tswanya womaisa mubota nyangwe mutii mwemene munooneka mweirapika chinyararire musikatozii kuti muri kurapika. Ngatiikoshese mitombo yechinyakare ngekuti ndiyo yakayarusa asharukwa edu.

Vakuru vezveutano vanoona ngematambudziko anosanga nevantu mumwiiri dzavo, vanokurudzira yaamho kuti vantu ngavarye sadza rezviyo, izvo zvinobate, zvinobetsera kudziirira zvirwere zvakasiyana-siyana. Kunyanya kuvasharuka vanokurudzirwa yaamho, kuti ngavasarye sadza rimweni njee, kunze kwerezviyo. Ngatizvirime zviyo izvi.

Mapuwe akarongedzwawo zvakanaka weinyatorwe mufodho wakagarepo zvinobude zvakanaka maningi zvekuti ukatenderedzwa vantu vanotobvunza kuti wainga umborikuri inyika yekuri yawainga kubeni munharaunda mwakomwo asi kuti urikutozvitorera kutoona kuti apo pakanaka apo tikapadai dai panonaka zvinobuda ngemwazvo ,ngatigadzirisewo nharaunda dzedu

Tinokurudzira yaamho kuti tisime mimbiti yakasiyana siyana munharaunda yatinogara kuitira kuti tikwanise kufema mweya wakachena unobve mumbiti yatinenge tasimayo, azvitiremeri kuti tinoite maponerei ngekuti tinenge tisingatengi mweya watinofema unenge uchibve mumbiti yatinenge takasima.

Tinokurudzirwa yambo kusima-simawo maruwa kwetinogara, nemwetinohamba kukurudzirawo vamweni kuti ngatichenese ndaraunda yedu, ngatinakise ndaraunda yedu, kana midzi yedu,I,izvi zvakanaka ngekuti vanonyaguma vanobve kuri kwakasiyana-siyana ,kwakaparamuka vakagumawo vanobva vane chekureketa nechekuyemura, vamweni vanokona kukumbira vanotokumbira, voti tokumbirawo mbewu tosvika tosimawo.

Kubudikidza ngekukone kudzisima sima, mungawe mumizi, pangaa pachikora pangaa payiini, zvakuchisimudzira mukupona kwedu ngekuti zvirwere zvetinosangana nazvo, zvakudzivirirwa ngekumwa mitombo iyo yakadai ngeiyoyo yemukusima ineiyi.

Gavakava raita mbiri zvakanyaya yaambo. Pakugadzira zviro zvakaita sema futa ekuzora ,mafuta ekugeze musoro ekukudze bvudzi. Zveshe izvozvo ibasa rakakurisa. Kuzvipfuyo ukaritswanya tswanya woisa mvura muzvipfuyo zvakaita sehuku dzinowoneka dzichitopora kunyangwe dzayi rwara.

Kuchinja kweganda remunthu ungava mutema kana munthui, kunokonzerwa ngezvakasiyana siyana, vamweni vakatsve ngezuva zvakanyanya maningi ganda ravo rinodairira zuva rotochinja, asi tinokurudzirwa kuti zvadarokwo totsvake mitombo inodetsera kunasirise ganda yakadai nge gavakava rinodetsera yaamho kunasirisa ganda.

Magomboti akurumbira yaambo kuhutano hwevantu. Unotoona vantu vamweni vakagara mumusika dzavo vechitodaidzira kuti tine mitombo inorape gomarara rechibereko, tine mutombo inorape zvakasiyana-siyana. Kune vaya vanenge vechiti havachaendi kunguva, vanokone kutodetsereka nemitombo yakadaroyo.

Kurapa gwetirize ...................kwakakosha yambo ngekuti rinenge rechitoite sekunge ratokubaya mumwiri mako reirape zvakadarikidza zvekuti chiripari nechirir pari chinopera uye chinopora weioneka wapandau saka dzisambomayeyisa kana tikange tamapuhwa kana tikange tamamwa ngokuti anoshanda yambo.

Kuryiwa kwetsangamidzi kwatekeshera munyika mwedu ngekuti hai inoite kuti zvirwere zvechikotsoro zviderere uyezve mundani kana uchichaya unooneka mundani muya matonyarara paya vamweni zvevanoti inodetsera kudziise mwiri sekuvanhukadzi vachine ngazi ichatamba.

Tinokurudzirwa yaambo kungwarira mumbuti. Ingave inomera yega , ingave inosimwa ngekuti inotibetsera yaambo pakushandisa . Huni dzatinobika nadzo zvinoita nyore . Uyezve kurura mbatso ,tinoshandisa matanda anobva mumbiti yakandomera iyona iyi. Izvi tinozvikurudzira vanthani vedu kuti tikone kusima mumbuti.

Vakadzi vayani vanorukwe misoro nekugadzirwe musoro, nevasingarukwi vachingwarire vhudzi, tinokurudzirwa yaamho kupota techiende kogeziwe misoro yedu ngevane ruzivo rwazvo nemitombo yacho yavanoshandisa kuitire kuti vetinogarisanawo navo vasazopinde tsekwende yekuzwe hwema husihwo ngekuti zvikange zvisinga shambiwi zvinonge zvichizobudise mututu usina kunaka.

Gava kava rino gadzire zvaka siyana siyana zvino sanganisira sipo dzetino geza ndidzo mafuta etino zora mafuta ano zorwa zve musoro kuti vhudzi ri kure kure uyezve mitombo weku geza ndiwo musoro uno bvise makwenyu uno gadzirwazve ndiro gava kava ngati kurudzirane kurisima tichiri diridzira kuti rirambe rechiita ngekuti rino shande zvakawanda.

Midziyo yechinyakare yaishandiswa ngevantu vekudhaya anambuya edu, mazuwano aichanyanyi kuoneka , yakutooneka waende kundau dzinogadzirwe zviro zvakona zvinotengeswa ..........vachaiina zvakaite tsani aaaaaa azvichaiti nyore kudziona tsani nemapfuko aaa zvazvishoma.

Tikapuwa mitombo kuzvibhehleya ,ngatisaanba ngekubuda tisina kubvunzisa mashandiro ,tisina kuzwisisa marapirwo awo mitombo iyi ngekuti pamweni inozotishatira kana kuti inozoshaishe zvekawata pamuwiri. Ngatinhe tiine ruzivo tisati tashandisa mutombo ngekuti ndokuti tipone zvakanaka.

Mashizha emwimbiti dzakaongororwa, anokurudzirwa kuramba eifashaidzwa eimwiwa mvura yakona. Izvi zvinodziirira zvirwere zvakasiyana-siyana, kunyanya chemukuhlani, chinobapera nguva dori-dori kana ukange wazviita ngemwazvo. Ngatidzikoshese uyezve ngatidzisime pamamizi pedu. Tinoona upenyu hweireruka.

Michero yemushango yakakosha pawutano wedu. Ine zveyinorapa, zvimweni zvatisingatoziyi, kunyange mabhanana akabikwa anoryiwa eyitsenga madhumbe mukanwa oyimadlya kudayi. Anotomwiswe thiyi. Izvi tinozviwona kuti zvine ku aka mwiri mumakanda edu. Amweni anotozoningirika ngekudlye chikafu chakadaro.

Kurya miriwo inosimwe mumagadheni inobatsira yaamho kuwedzere ngazi munyama dzedu. Tinokurudzirwa kuirya kunyange tikaenda kuzvibhedhleya vanoti iryai miriwo yakasanganisira yemumagadheni kuda kwezavasiyana-siyana. Zvimweni zvitenda zvounonga usikazii unoona zvoopora mushure mekurye miriwo yakadai ngeiyo.

Chitenda chiri ngechiri chinorapika uka teedzerere zveunonga waronzerwa kuzvi bhedhleya. Chakakosha kusatye kusvika pamusiwo wechibhedhleya nekubhuye dambudziko rako. Ukaribhuya unoashirika nekupuwa mutombo wemenemene unoenderana nedambudziko rako. Tinofanirwa kukurudzirana kuti muntu azwe nyama yake kumuvhiringa-vhiringa ngaaziye njira yeku chibhedhleya.

Tinofanira kuramba techishandisa mitombo yatinenge tazwa ngevasharukwa kuti ine zveinodziirira kana zveinorapa yechibhoyi pachiraramo chedu, ngekuti imweni mitombo inorapa nezvirwere zvakanyarara zvisati zvane.. zvabuda mwukati mwenyama dzako. Pamweni unenge uchiti nditori munhu usingarwari wozooneka weitota mbudzika.

Mazuvaano kumwa zvinodhaka kurikuenderera zvakanyanya zvikuru sei kumazera madoko majaha arikuzvidakarira yampho asi tinoona zvechishaisha ndxondo dzavo nekuti kufunga kwemene kunenge kusisipo, zvaakukonzera kuvhiringika kwepfungwa pamwe pacho vanozotorwa sevanhu vakarashika njere ngekuti vanenge vaakurashika zvekuita.

Dzimweni ndau dzakaita makwasha adzidi kungopinda usina kubvunza vazii vendau, ngekuti dzimweni ndau dzinoera zvekuti ukapindamwo usina ruzivo rwemwo unokona kurashika kana kutonyangarika. Ngatisajairira ndau dzisiri dzedu. Dzimweni ndau dzinoda vane ruzivo nadzo. Zvakanaka eya kupindamwo kuti munenge mweifura mhepo ngekuti mwakaronge.

Kune mbiti kana maruwa anondomera mushango atinozozwa kuti anoshandiswa kurape zvirwere zvakasiyanasiyana amweni acho anozwi anoshanda uchinge wamachwanyachwanya woisa pachironda kune vaye vanenge vabude maronda ,amweni acho anozi unokwatisa mashakani acho neminzinde yacho zvinorape zvakawanda.

Tinokurudzirwawo yampho kurya muriwo .Muriwo yakasiyana siyana muutano hwedu yakaita senyevhe, mutikiti, bangarara muriwo iyi vanoti inorapa zvakasiyana siyana uye inowedzera ngazi munyama dzedu ngatisamboinyenyeredza ngatiikoshese.

Vantu vayana vanorya toronga nguwa zhinji vanooneka vari vanhu vasingazobatwi maningi ngezvirwere zvemarariya zviya ngekuti inotozwi inodzirira zvirwere zvakadaro saka kune vanokwanise kurye toronga ngatigwinyisire kurya ngekuti inezvainorapa kunyangwe kuzvifuyo kwemene inozi inorape mukhuhlani muhuku.

Kurya michero nguwa ngenguwa kwakakosha yamho, kuvandudza ndaramo yako neganda rako, weinyaningirwa unoonekwa uri muntu unoningirika, kubudikidza ngekurya michero yakasiyana-siyana, imweni inezvayinodziyirira mukati mwenyama dzedu ,zvakosha yambo.

Tinokurudzirwa yaamho kurya mirivo yechinyakare pautano hwedu hwechimanje-manje. Kunyange sadza remafunde rakatikoshera yaamho mirivo yakaita senyeve, munyemba, mutikiti negusha remene rakakosha pautano hwedu rine zverinobetsera munyama dzedu.